Amewo ƒoƒu ebɔlu ƒom, ɖeka ƒe afɔ le dziƒo, ɖeka hã le ŋukuame do afɔkpa dzeŋ, eɖewo nɔnyi edo afɔkpa dzeŋ, eɖewo ƒe awu le greeni.

Ŋutsuwo ta avɔ. Wolé glagi ɖe ashi. Eɖewo lé Dzinyami saiŋ laa shi. Wo zɔzɔm le kotaa dzi modo fɔkpa o. Eɖowo ƒo nu le wo, woƒe kɔme. ɛɛ Sodza tɔ teɖe afi ma do kuku dzẽ. Eɖe do kuku.

Yameʋu. Amewo tsi atsitre ɖe eŋuti. Wodo nose mask, eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo bla ta. Eɖewo bla woƒe mɔ. Eɖewo le evi ɖe asi, eɖewo le ekpo ɖe asi, eɖewo ƒe bagi. Amea ɖewo kɔ woƒe taku bla kɔ.

Eh..Ekelɔŋukple skaveta le site. Wo ek lɔm kɔkɔm ɖe eme driva do awu dzɛ., taya le eŋua gɔme. Edo le afima afi ye wò woku ekea laa. Driva le skaveta me edo awu ʋi.

Exɔwo le ƒoto, eɖewo, geɖewo nye dziƒoxɔ, eɖewo gba ta nɛ blu, eɖe nye ʋɛ̃, eɖe nye dzɛ̃, exɔa ŋutɔa eɖewo nye yɛlo, eɖewo le eƒua enu, emɔwo le eŋkume, eƒua esisim.

Nyɔnuwo ƒo ƒu adzalẽ wɔm. Eɖewo bla ta, eɖewo ƒo ɖa, eɖewo do avɔwu ye nye ɣi. Eɖewo atsia tsitre nu ya amo dzadzra ma wokpɔm. Geɖewo hã woko nua ɖewo lea asi. Eɖowo hã wotsi atsitre ɖe megbea.

Etsi dza, etsi eɖo dziƒo, ɖevi etɔleo etɔ ɖe eŋua tame, eŋua gblẽ ɖe afi ma abawo le eŋua dzi atiwo le afi ma zikpuiwo wo ƒoƒu nuwo le tsi me, tsia hã me sisim o.

Ame le do afɔkpa asi kple asitutunu, afɔkpa geɖewo wokɔ dzonu, wokɔ wɔ afɔkpa, afɔkpa ɖe, dzonu ye wokɔ wɔea, ele braw, eɖewo le dzee, eɖewo le ʋɛ̃, eɖewo le yibɔ, eɖeɖwo le braw.

Dɔwɔla woyi takpekpe edzre dzɔ. Eɖewo le zikpui ɖe asi. Eɖewo eyi anyigba, eɖewo edo awu ʋi, eɖewo awu yibɔ, eɖewo le kamera ɖe asi etso, eɖewo le flaga ɖe asi.

Wɔmetɔ le anyigba, nyɔnuvi ebɔbɔ le ŋuti, wɔmɔtɔ kɔ asi yi dzi, wòbla ta kpli taku dze, agba afi ma, ega le me. Nyɔnuvi ye bɔbɔ le ŋutia wòlé rɔba le asi yike nye ʋɛ̃.

Kpɔ ezɔzɔm le eke me ame aɖewo ezɔzɔm, ame aɖewo nɔ anyi ɖe edzi. Ame aɖewo bla ta eɖewo mebla ta o, eɖewo do kuku, eɖewo do awu blu, eɖewo do awu ʋi, eɖewo bla ta. Eƒe takua nye dze, eɖewo nye ame dzi ame dzi amewo.

Emmanuel Emmanuel Dzesi foundation wova eva nunage. Wokɔ agbale kple futubɔlu ekɔ vɛ na amewo. Geɖewo nye nyɔnu, ŋutsuwo le eme. Eɖewo do Emmanuel Dzesi foundation ƒe awu ye nye yi.

Yevu ŋutsu ɔnɔ anyi ɖe zikpui me le tivi kpɔm, wo bɔl ƒom, wòlé rimot le asi, ekpo le ŋutsi, ekplɔ vi le eŋkume, eƒe afɔ le dzi, ekplɔ gɔme nye yibɔ, dziƒo nye ʋɛ̃.

Amerika sewɔlawo ƒe ŋuŋu le mɔ dzi heyina takpekpe, eɖewo do awu yibɔ eɖewo do koti, Eɖewo wokɔ asi yi dzi wogbe dom na esewɔlawo, eɖewo edo tayi ed.

Edzotsiŋu le mɔdome. Eŋuuwo fiã, exɔwo fiã, atsiwo. Amewo zɔzɔm le emɔ ŋtsi.

Ŋutsu kpli nyɔnu wo srɔ̃ ɖem, amewo nɔ anyi ɖe afi ma, wonɔ anyi ɖe zikpui ʋɛ̃ dzi. Awu ya nyɔnua doa le ʋɛ̃, le legbee. Ame ya tɔ ɖe woƒe ŋkumea, hã lé agbalẽ le asi, afi ma, dziƒoxɔwo wole afi ma, kaliwo wole afi ma.

Amewo ƒoƒu le ashime enu dzram akɔɖu le afima eɖowo nɔnyi eɖowo tsa tsitre sabala mɔlu ebli wole eɖowo nɔnyi le zikpui yɛllo dzi.

Nyɔnuwo wodo go. Eɖewo do avɔ wu, wobla ta. Wonu kom ne ekpɔe ta dzidzɔ le afi ma. Eɖewo bla, eɖewo ƒo ɖa, eɖewo kpa vi. Eɖewo do toŋgɛ eɖewo medo toŋgɛ o. Eɖewo hã bla ta ɣi, eɖewo bla ta yibɔ.

Wɔmetɔ nɔ anyi ɖe anyigba le nu biam geɖewo nye ɖevi, ame tsitsii bla ta ŋutsuwo wo hã wonɔ anyi ɖe afi a. Ɖeviwo eɖewo medo awu o eɖewo hã le nuɖuɖu ɖe asi le ɖuɖum. Eŋu dze, keke le afi ma ye nye blu.

Nyɔnuviwo wotsi atsitre woha dzim wota avɔ wodo dzonu asigɛ wolé takuvi ɖe asi eɖewo kɔ avɔ kɔ bla woƒe alime amewo tɔ ɖe woƒe megbe wo kpɔm, eɖewo do yop yellow.

Agbadɔ, ɖeviwo tɔ ɖe ŋkume. Wolé keke ɖe asi ɖevi kum le eme. Yevu nyɔnu elé vi ɖe asi bla ta, do dziƒo yibɔ. Ɖeviwo fefe ɖim kple kekea, ɖevia le eme.

Amewo dogo va ameɖiƒe. Aɖaka le fima. Ameɖeka ŋutsu nye ametsitsi dzeklo le nyɔnuwo ŋukume le enuƒom eye woavi fam. Geɖewo tɔ ɖe afima. Aɖewo ɖo kuku. Eɖewo hã wonɔ anyi ɖe afima.

Nyɔnu kple ŋutsuwo ƒoƒu. Eɖewo nye yevu eɖewo nye ameyibɔ. Wonɔ anyi ɖe eɖewo nɔ anyi ɖe anyigba, eɖewo tsi atsitre. Eɖewo do kuku, ɖewo do toŋgɛ eɖewo avɔwo ble. Eɖewo hã wo tɔe, eɖewo do afɔkpa, eɖewo ƒe afɔkpa nye ʋi.

Emɔdede ŋu, wole anigba glu. Yevu ŋutsuvi woame eve wotɔ ɖe gɔme, woɖo eta nu dzɛ. Awu yie wodoa le yelo, ash, ɖeka le agbaɖe asi, ɖeka nu ƒom le fone dzi.

Edua etsi dzadzam. Eɖewo zɔzɔm le eme, eɖewo le xexi ɖe asi, eɖewo hã wotsi atsitre ɖe teƒe aɖe. Kanu le afi ma. Ke nue le afi maa…

Sukviwo le suk xɔ me, nu xlēm agbalã me, geɖewo wo nonoe kpɔm, geɖewo hã woƒe agbalã me kpɔm enu srɔm, eɖewo wo ko ta eɖewo hã kpli woƒe veliawo nu ƒom.

Nyɔnu wɔme ve wotsia tsitre, wonya nu sia, wodze ɖom. Koklo nu ɖum. Agba yo ko nyanua le anyigba woko ee pegi ko le nua. Eka le afi ma. Ate ŋu. Atsi le afi ma. Wodo awu ko avɔ ebla woƒe gɔme. Ɖeka ƒo ɖa.

Ŋutsu woame ne, wo xɔ tum, woame ve do kuku, woame ve medo kuku, kuku ya woame ve doa, ele blu, woame ve kɔ woƒe afɔ kɔ da le ati yi wokɔ dɔ wɔm ŋuti.

Amewo ƒo ƒu le dziƒoxɔ ƒe ŋkume. Dziƒoxɔ nye ʋee. Eɖewo nye Yevu, eɖewo nye Ameyibɔ. Eɖewo, bagi le woƒe kɔme. eɖewo, awu yi wodo le yibɔ, eɖewo ƒe awua le yii kple bluu. Eɖewo zɔzɔm le ŋkume na m.

Amewo zɔzɔ yi teƒ yina teƒe aɖe, ame ɖeka lé baagi laa ashi ehehem. Ɖevia le megbe edu ƒum le woyome. Edo kuku bluu. Eɖe kɔ enu bla ta ye nye nu yi. Eɖe kɔ bagaa kɔ de woƒe megbe. Wolé, eɖewo lé bagaa laa shi nye ye.

Tɔdziŋu le etɔdzi, etɔ sisim, tɔdziŋua ɖeka zikpui green le eme, dziƒoxɔ eɖe nye yellow, eɖe nye blu eɖe nye dzɛ̃ eɖe nye ʋi. Amewo zɔzɔm le eŋuti, yi..Tɔdziŋua eɖe nye dzi.

Nyɔnuwo dzra ɖo, wodo avɔ, wokɔ kuku kɔ bla woƒe ali. Wodo dzoŋu ɖe woƒe asi kple woƒe afɔ. Wodo afɔkpa yi bɔ, eɖewo bɛ̃a, eɖewo le yibɔ. Eɖewo ƒe takua, eɖe le dzɛ, ɖe le ʋie, eɖele yelo. Wo nu kkom.

Nyɔnu woame etɔ̃ fɔ fu. Wobla ta, wodo awu, etsi le gagba me wokɔ agba klɔm, etsi gago le wo xadzi, etsigagoe nye blu. Agbawo, ɖewo le anyigba er er bɔtle, tsinono le anyigba.

Nyaga nɔ anyi ɖe zikpui dzi, ebla ta ta avɔ, ewagashi tɔm kɔda ɖe tokpo white dzi, tokpo pepel hã le edzi ruba le eme kusi le egbɔ, nu ʋi le eme kple ruba yibɔ le egbɔ wòlé ehe ɖe asi wagashia ɖe tsom kolpɔt le afi ma.

Amewo ati dom. Ame ya atia dom maa, ɖeka bɔbɔ le dziƒo. Wo kɔ ekema kɔkɔm ɖe ati ya dom wole la ŋuti. Ame ya bɔbɔa, wò Do dziƒo yelo, wodo nu yike exe eƒe ŋuti. Eƒo yi ƒe ɖa.

Ŋutsu wo ame ene wo le ƒu nu wo lé eɖɔ ɖe asi wo dzadram ɖo, wo ame etɔ me do dziƒo o, ɖeka do dziƒo, wo ame etɔ ya me do dziƒo woa, ɖeka ƒe anyigba le dzii kple yibɔ, wo ame etɔ ya me do dziƒo woa, ɖeka le mea ŋutsu tsitsi wo nye ame ya do dziƒo hã dziƒoa le ɣie.

Amewo mɔ zɔm, woƒe ŋu, geɖewo do nosmas, eɖewo edo kuku, eɖewo do awu ʋe, kuku le ŋu wokɔ tsyɔ ta, ɖeviwo, nyɔnuwo, ŋutsuwo, eɖewo tsatsitre, eɖewo hã nɔ anyi, eɖewo do awu yibɔ.

Amewo ƒoƒu akɔ dam, geɖewo ƒe asi le dziƒo eɖewo le flagi ɖe asi, aɖewo nyɔnuwo do kuku, aɖewo medo kuku, aɖewo do gaŋkui, aɖewo do atakpui ha dzim, aɖewo le bagi ɖe yame.

Eŋuwo kame tem, eŋua ɖewo le blu, eɖewo le dzɛ kple ʋi. yevuwo tsia tsitre ɖe afima edo awu yibɔ eɖewo do awu ʋi. Emɔ, emɔ wotso mɔ.

Amewo ƒoƒu yina yameŋudzeƒe, eɖewo kpa vi ɖe megbe, Eɖewo ƒe bagi le woƒe kɔ, eɖewo ɖo kuku, eɖewo ƒo ɖa ɖeviwo kple ametsitsi, yevu kple ame yibɔ.

Nyɔnuvi woame tɔ̃. wo wɔa ɖum, edzi wo dzɔm, eɖe do kuku, eɖe kɔ nu bla woƒe ta, eɖewo do sɔksi le woƒe afɔkpa me. Nyɔnu ɖeka nɔ anyi ɖe afi ma.

Amewo, sukuviwo woƒoƒu, ame ɖeka abi dom na sukuvia ɖeka, ɖeka hã nɔ anyi yenye nyɔnu le nu ŋlɔm ɖe agbalẽ me, eƒo ɖa. Ɖevi geɖewo hã le kpɔkpɔm nu si le edzi yim.

Ɖeviwo va etsiku ge, wolé tɔkpo woame etɔ̃ la si, tɔkpoa ɖeka le ƒi ɖeka le blu wonye ŋutsuvi woame ene, ɖeka do top blu, ɖeka do top yellow, ɖeka do kuku wo nu kom.

Amewo oƒoƒu, exɔ tum, atixɔ tum, eɖewo le etame, eɖewo le enu, eɖewo le anyigba, ɖeviwo wole me, ametsitsiwo, eɖewo lé atia le ekɔ amewo na le dziƒo, eɖewo hã exɔm etum nyuie.

Enetsi kpi atsiwo, dziƒoxɔ, woƒo dziƒoxɔ ŋutsi. E eƒutsia ekpewo le eŋu. Etsia shishim. E enu le atsia, atsi le etsia me le brown.

Atiglinyi woame ene ezɔzɔm le yiyim, amewo ne anyi le ŋu me edze wo yome, eɖewo nye yevuwo eɖewo nye ameyibɔ eɖewo nɔ anyi wo do kuku eŋua taya le egɔ me, atiwo le fi ma, atiglinyi ɖewo le nu ɖum.

Wɔametɔwo le kɔdzi le xɔ me, eɖewo nɔ anyi le geɖewo nɔ anyi le zikpuime, abadzi, nyɔnu ɖeka le wò kpɔm he tsi atsitre nu ŋlɔm ŋutsu tsitsi ye ha nɔ anyi ɖe afima he do gakui le nu xlem

Amewo, amewo ƒo ƒu etsi kum. Eɖewo lé gaba laa shi. Eɖewo lé, eɖewo do awu yii. Eɖewo dro gagba. Eɖewo taa vɔ. Eɖewo do awu. Eɖewo kpa vi. Atsi le afi ma. Ame ɖeka tɔ ɖe afi ma ɛɛ foto.

Amewo wɔ ɖum, ŋutsu kple nyɔnuwo le eƒe ŋkume. Yevu tsia tsutre eƒe ta kpã, wodo dziƒo yibɔ. Ame yiwo wɔ ɖum ma, dzonu le kɔ ne. dzonu ye le kɔ nea anye ʋi, nyɔnua hã ɖo yibɔ. Ahhh.

Ame woame ene ye nye ŋutsu ye le mɔ dzram ɖo ɖeka tɔ ɖe mɔ domeza, wokɔ nuwo kɔ wɔ anyigba ɖeka bɔbɔ enu wɔm le anyigba etɔ̃ tsi atsitre ɖeka he yeƒe asi wo katã do kuku ye ɖeka do.

Nyɔnu wɔme ve woa ɖua ɖum. Dzonu le woƒe kɔ kple woƒe asi kple woƒe afɔ. Zumlayɔ nyɔnu tsia tsitre ɖe afi ma wo kpɔm. Ɖeka hã nye nɔsi wotsia tsitre. Ɖeka hã do batakaɖi wonye ŋutsu tsia tsitre ɖe afi ma wowɔ ɖum woƒe afɔ le ya me.

Atsiglinyi tsi atsitre. Amewo wo paki wo paki ŋu le eŋuti. Ŋu ƒe kɔla nye dipi grin, taya le egɔme, amewo nɔ anyi le kpɔm. Eɖewo do kuku, eɖewo medo kuku o.

Yevu kple ɖeviwo tɔ ɖe afi ma, ɖevio woƒo ɖe wo ŋuti, eɖewo nye nyɔnu, eɖewo nye ŋutsu, eɖewo do afɔkpa, eɖewo medo afɔkpa o, yevua eɖo gaŋkui, wòko wòwɔ ɖa, wòdo afɔkpa yibɔ, ɖeviwo ɖewo ƒe afɔ ŋuti menyɔo.

Dɔwɔtɔwo le mɔ wɔm, wodo mɔta, wodo dɔwɔfɔkpa, ɖɔ kuku. Kukua le dzɛ afɔkpa wɔ yibɔ, eɖewo ƒe kuku le blu, nyɔnu ya edro nu ɖe ta dzadzram ezɔ yina.

Nyɔnuwo edro eze le ta, wolé eɖewo do avɔwu ye dzee le me, eɖewo ƒe dziƒo le ɔreng, wobla ta, eɖewo do afɔkpa, eɖewo medo afɔkpa o, eɖewo ƒe awua dziƒo le yibɔ, woyina.

Wodzra xɔ me ɖo, glas kplɔ le domeza, zikpui lɔbɔ, zikpui woame eve. Wokɔ avɔ ekɔ wɔ ŋuti, kaɖi le xɔ me, eŋɔ eŋɔ nua, enu le afi ma, wònye ʋɛ̃.

Eŋudzeƒe. amewo tɔ ɖe afima, eɖewo ŋua ɖom, eɖewo zɔzɔ yiyim. Amewo nɔ anyi ɖe keke dzi. Amewo nu dzram le afima. eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo hã tɔ ɖe ŋua ŋuti. Eɔua ɖewo nyi ʋi, ɖewo nye blu. Taya le egɔme.

Tɔʋu etso tɔƒɔ eve, amea ɖewo nɔ anyi ɖe me eɖewo tsia tsitre ɖe eŋuti eva. Ŋustsuvi edo dziƒo ɣi va fiya eyi va ɖe akpa he do yina. Ɖevia ɖe le eƒe megbe, medo dziƒo o, wodo anyigba yibɔ. Ame yawo nɔ anyi de eme yiwo, eɖe yiwo nɔ anyi ɖe mea, woƒe dziƒo le ɣi.

Edu, eneti le afi ma, eeem, amewo zɔzɔm yiyim, eŋuwo yiyim vavam, koklowo woyiyim, exɔ ɖewo nye yelo. Eɖe nye dze, eɖewo nye ʋi, eɖewo nye braw, eɖewo nye blu, eɖewo nye grin.

Amewo wote fli le akɔ dam, aɖewo wodo awu o woƒe awu dzi, eɖewo wotsatsitre, ye ame bubuwo nu ƒom, eɖewo dra woƒe asi, eɖewo bla ta, eɖewo nɔ anyi, eɖewo hã tsatsitre kɔ woƒe asi da ɖe woƒe ali.